Paɣa n ʒɛ kom ni kom maa nyɛla ko biɛɣu ka o zaŋ ŋmani n gbubi gbambili toora ka so tooi tankpaɣu damdi di puuni o tikpara nyɛla zaɣ waɣala ka ʒiɛ ka so chinchin doo nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka zaŋ o nuu tiri ka paɣa nyɛ ŋun ʒɛ zuɣusaa ka sabila ka bia ʒɛ o sani o bi so pɛto

Doo mini paɣa n-wari waa ka o so chinchini o sheeni ni o nyɔɣu ni ka laɣikpaɣira niŋniŋ li ka zaŋ shɛli niŋ o zuɣu ka zaŋ ŋmani m-pili li ka doo maa ŋmɛri gungɔna ka zaŋ bin' sabili pili o zuɣu ka kur' waɣinli za o tooni

Paɣa nyɛla ŋun di fees ka bi zaŋ tani zaŋ yili o nyingoli ni ka sabi namba piɛla pa dizuɣu ka o so chinchin mokuru ka nyɛ zaɣ sabinli ka wuɣi o nuwa ka zaŋ baskɛt bini sa o zuɣu ni ka so gbubi tanpiɛlli ʒɛ o tooni ka so gbubi maik ʒɛ o nyaanga

Niriba n-to ayirimo ka linjimanima be palli zuɣu n-gbubi marafa ka ye liiga ʒee ka daadama maa mi ye neem'piɛla ka kuriwaɣila be bɛ nyaaŋa ni tia ka so ga woochi ka nyaɣi baaji ka piri namda sabinli ka gbubi tanʒee o nuu ni n-guura.

paɣa nyɛla ŋun ʒiya ka ye neen' piɛla ka gbubi takara o nuu ni zaŋ kawana zaŋ tam o tooni n- chimdi kpaari niŋda kawana maa nyɛla din za tiŋa maa nyɛla zaɣ' piɛlli ka din be puuni nyɛla zaɣ' sabinli ka kaapu nima za o tooni ka paɣa ni dabba ʒi o tooni.

Salo nyɛla ban ye neen' ʒɛhi ʒi kpe ka yino zaŋ mari niŋ o nyiŋɡɔli ni ka di niŋ zaɣ' vakahili ka ye biŋŋmaa ka ɡbubi tampiɛlli o nuu ni ka yino zaŋ tampiɛlli nyahiri o nini ni ka za zuɣusaa ka ye nyaɣiranyaɣira ka so teeɡi o nuu ka zaŋ zaɣ' ʒee piri o nuu ka ɡbubi foon

Salo nyɛla ban laɣam kpɛ tankpaɣu ni ka bi bɛ di mini kom ka di nyɛ zaɣ biɛɣu ka kuriti bɛ dinni ni paip ka doo nyɛ ŋun zaŋ baaji nyaɣa o nyingoli ni ka o puli bara ka o sabila ka yɛ liiga piɛlli ka kuɣu ʒɛ o nyaanga so bi ʒi di zuɣu ka tihi bɛ o nyaanga

Paɣa nyɛla ŋun do chinchina zuɣu o sabigimi ka o nyina niŋ zaɣ piɛlli ka o zaŋ laɣa baaji zaɣ ʒiɛ yili o nyingolini ka tiɛgi o nuwa chinchina maa nyɛla zaɣ ʒiɛ zaɣ sabinli zaɣ tankpaɣu zaɣ dozim zaɣ vakaɣali

Niɛma nyɛla bin wurim soŋ kpɛ kpahi do waɣala ka bi zaŋ paip soŋ ka di nyɛ zaɣ sabinli ka bi gbuni gbuni li ka tani ʒiɛ do nimaani zuɣusaa maa niŋmi ka saa n yɛn luna maa ka tia waɣala bɛ nimaani ka nyɛ zaɣ vakaɣali

Doo mini o bia n dira ka o kpa ninkpara ka o tiba bara ka ŋmana tam bi tooni ka paanu bɛ dinni ni diriti bia maa nyɛla ŋun pii bindirigu maa niŋ o ba nolini ka o zabiri chɛbisi chɛbisi ka o moha ka kuri ŋmana tam bi sunsuuni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu

Salo nyɛla ban laɣam kpɛ ka yino chɛŋ ti ʒɛ bin piɛlli gbuni ka sabira namba nima ka bi ʒiya ka zaŋ buku nim pa bi tooni ka kolba tam bi sunsuuni zuɣusaa maa niʋla laain laain ka nyɛ zaɣ piɛlli takoro maa niŋla zaɣ piɛlli

Paɣaba n ʒɛ polo ŋɔ ni wori waa ka so chinchina n zaŋ shɛli piri bi nyingoli ni ni bi boɣari ni bi naba ka piri namda sabila tingbani maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka so yɛ liiga piɛlli ka gbubi foon n ŋmaariba ka so zaŋ tani ʒiɛ niŋ o nyaanga ka sabila

Ti mini ba nyɛla ban laɣim kpɛ ka paɣ'ba ʒi alabusaana ni adiikunima ni bihi ka paɣa ʒiya ye liiga piɛlli ka di nyaaŋa sabi nambanima ka nuu be dini o zaŋ beni piɛlli lɔ o sabiri ka Doo zaŋ o nuhi gabi nyaaŋa ka zaŋ o nini labe kpaŋa ka tihi dibbaayi beni ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ'vakahili

ŋariŋ dibaayi be kom ni ka bihi ni dabba be di puuni ka piɛɣu taɣi ŋariŋ maa ni kom maa nyɛla zaɣ' vakahili zuɣusaa maa gba zaɣ' vakahili zoli n-nyɛ li bia maa yɛla liiga ʒee ka doo wuɣi o bɔɣu zuɣusaa ka yingimbooti maa beni ka nyɛ zaɣ' piɛlli

Gbansabinli nyɛla ŋun mali buku tiri gbampiɛlli ka o kpa ninkpara ka linjima paɣa gbubi foto ŋmaari ba ka shɛba ʒe o nyaaŋa loorinima m-pe foolii zaya maa bɛ nyɛla zaɣ'piɛla ka tihi ʒe bɛ nyaaŋa bɛ ni za shɛli maa di nemi ka ŋmani di yɛn niŋla zaɣ'piɛlli ka so za bɛ nyaaŋa ka lara.

Sili miin paɣa nyɛla ŋjun ʒi sunsuuni ka bihi pɛ n gili o sheeni ka pam bɛ zuɣuri ka yinɔ zan o nuhi ayi n tabi o teeŋa o bɛ piri namda, dukpuni maa nyɛla zaɣ sabinli ka shɛli zaɣ dozim ka bɛ sabi namba nim pa dizuɣu laati pooli dibaa ayi ʒɛ la nimaani ka waɣa ting maa nyɛla zaɣ' tankpaɣu

Paɣasara nyɛla bin so chinchina bi nyoɣani ka zaŋ yɛri ga bi nyoɣani ka zaŋ chook sabi bi nyoɣani ka ʒiri niɛma bi zuɣu ni ka bi zaŋ roba pobili ka loori bɛ bi kpaŋa ka nyɛ zaɣ vakaɣali zaɣ paɣa sabinli o pirila namda sabinli ka di to zaɣ piɛla

Paɣa nyɛla ŋun ʒi kpɛ ka yɛ liiga sabinli jinjɛm sabinli ka zaŋ foon bili pa o tooni ka gilaas tamya ka o gbaagi o zuɣu poni o kuɣu maa nyɛla zaɣ sabinli gilaas maa nyɛla zaɣ piɛlli tingbani maa nyɛla shainin